Nxa kuthe kwavela umkhuhlane ongumqedazwe omemetheka lula , kuqakathekile ukuthi abasebenzi kwezempilakahle bathole izigqoko ezifaneleyo zokubavikela ukuba bengawuthathi lowo mkhuhlane nxa beselapha izigulane

Nxa kuthe kwaba lesifo esingumqedazwe kwande ukuba lomkhakhaso lapho abantu abahlatshwa khona amajekiseni ukuze bavikeleke njalo kugweme ukumemetheka kwaleso sifo

Kuvame ukuthi nxa kulomkhuhlane kumbe isifo esingumqedazwe esifana le COVID 19, abantu bayahlatshwa ukuze bavikeleke kulowo mkhuhlane lokuthi ungamemetheki kakhulu uqeda abantu abanengi.

Nxa kuthe kwabalesifo esingumqedazwe esifana leCovid 19 kuvame ukwenziwa imikhankaso yokuhlaba abantu ukuze bavikeleke emkhuhlaneni lo oyabe uthe wabakhona ngaleso sikhathi.

nxa kuthe kwaba lomkhuhlane womqedazwe ofana le covid 19 kuvame ukuthi ezweni kube lomkhankaso abantu bahlatshwe amajekiseni ukuz bavikeleke kuolowo mkhuhlane oyabe ukhona ngalesosikhathi

Emakilika kuvame ukuba lemifanekiso epha abantu ulwazi abangalusebenzisa nsukuzonke ukuze bavikelekele emikhuhlaneni engumqedazwe ethelelana lula.

Impilakahle yomhlaba wonke igxile ekwenzeni ngcono impilo . Kanye lokuzuza ukulingana kwabo bonke abantu emhlabeni .Ikhangele ukuthi impilakahle iyathengeka njalo ifika ngesikhathi lapho idingeka.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emhlabeni jikelele bathole impilakahle ngokulingana. Kufanele kuqakathekiswe ukuthi impilakahle ibonakale ukuthi iyathengeka njalo ifika ngesikhathi nxa idingeka.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emhlabeni jikelele bafinyelele ezempilakahle. Izibhedlela, amakilinika kanye lamakhemisi kufanele kutholakale lula njalo kufike ngesikhathi nxa kudingeka.

Impilakahle yomhlaba wonke igxile ekwenzeni ngcono impilo yabantu bonke emhlabeni. Iqakathekisa ukuthi impilakahle iyathengeka njalo ifika ngesikhathi lapho idingeka.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke benelise ukufinyelela ukunakekelwa kweze mpilakahle kufana lokuthi umuntu nxa engezwa kahle sokufane ayehlinzwa kumele abeseimweni sokuthi uyenelisa ukufinyelela lolosizo ngesikhathi esifaneleyo

Amazwe omhlaba wonke jikelele avame ukuhlangana nxa kuxoxiswana ngokufinyelela lokunakakelwa kweze mpilakahle yabantu bemhlabeni wonke

Kuqakathekile ukuthi umphakathi ufinyelele izindawo ezilamanzi ahlanzekileyo awokunatha ezifana lezimpompi lokhu kuyasiza ukuvikela imikhuhlane ebangwa yikusebenzisa amanzi angahlambulukanga.

Imitholampilo kanye lamakilinika kuhlanganisa ukuhlolwa Kanye lokwelatshwa kwemikhuhlane evamileyo. Kuqakathekile ngoba kuletha ukufinyeleleka kwezidingo zezempilo ikakhulukazi endaweni zasemakhaya okungelazibhedlela.

kuqakathekile ukuthi ilizwe libelendawo zemtholampilo kanye lamakilinika amanengi kakhulu ukuze abantu nxa bengezwa kuhlebenelise ukuyathola usizo

Infundo yezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyingqubo .Efundisa abantu ngokuziphatha kanye lokuzivikela emikhuhlanini .Ipha abantu ulwazi lokwenza izinqumo ezikhaliphileyo ukuze bangathathi imikhuhlani.

Imigomo yezempilakahle incedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi imithetho kanye lezinqumo zoxhaso zilolongwa kanjani ukufinyelelwa Kanye lokunakekelwa kwezempilakahle.

Izibhedlela kanye lezi khungo zezokwelapha kufanele kutholakale lula emhlabeni wonke jikelele. Lezi ndawo ziqakathekile ngoba zinikeza izigulane ukunakekelwa okukhethekileyo kwemikhuhlane ebucayi lezimo eziphuthumayo.

Ibhakane likhuluma ngendawo lapho izigulani ezingathola khona usizo. Emakilinika kuvame ukubakhona amabhakane asiza abantu ukuze bangalahleki ma bedinga indawo ethile.

Nxa umuntu egula kakhulu, uyadluliselwa ezibhedlela noma izikhongo zezokwelapha, ziluncedo kakhulu ngoba zinikeza izigulane ukunakekelwa okukhethekileyo kwemikhuhlane ebucayi lezimo eziphuthumayo

Izibhedlela kanye lendawo zokwelapha ziqakathekile kakhulu elizweni ngoba lezindawo yizo u mgogodla ophethe indaba ezempilakahle.

Izibhedlela amakhemisi kanye lamakilinika zindawo eziqakathekileyo kakhulu nxa kukhulunywa ngezempilakahle. Yikho lapho izigulane ezithola khona usizo eziludingayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yemikhuhlane yangaphakathi Kanye leyomdlavuzo itholakale lula njalo ibe ithengeka kufanele ukuthi umuntu ma engezwa kuhle abelendawo lapho angayathola khona usizo ngeskhathi

Kuqakathekile ukuthi imithi yokwelapha imikhuhlane yangaphakathi kanye lomdlavuzo itholakale lula njalo ithengeke igxile kakhulu ekulawuleni izifo zabantu abadala ezifana lesifo senhliziyo kumbe isifo setshukela.

Imithi yemikhuhlane yangaphakathi kanye lomdlavuso igxile ekulawuleni imikhuhlane yabantu abadala ikakhulu izimo ezingumahlala ekhona ezifana lesifo setshukela kumbe isifo senhliziyo.

Imithi yezifo zangaphakathi kanye lomdlavuzo, igxile kakhulu ekulawuleni izifo zabantu abadala, ikakhuluazi izifo ezingumahlala ekhona ezifana lesifo setshukela, kumbe lisifo senhliziyo.

Izikhungo zokucilonga ziqakathekile kakhulu okwezempilakahle ngoba yikho lapho okuvivinywa khona igazi ukuze kuthokakale ukuthi umuntu nxa egula kungabe kuyini okubangela lowomkhuhlane.

Amalabholetri kanye lezikhungo zokucilonga, yilapho okwenzelwa khona ukuhlolwa lokuhlaziwa kwezokwelapha. Lezi ndawo zingumgogodla wokuthola ukuthi kwenzekani ngempilo yalo ongezwa kuhle. Ngaphandle kwakho odokotela bebezoqagela ukuthi umuntu ugulani.

Imitshina yokwelapha ingamathuluzi asetshenziswa ukuhlola noma ukwelapha izigulane. Agoqela amathuluzi alula afana lama themometer kusiya kwamakhulu anjengama ventilator. Kubalulekile ukuthi amathuluzi lawa atholakale njalo anakenelwe ngendlela eqondileyo.

Imitshina yokwelapha ingamathuluzi asetshenziswa ukuhlola noma ukwelapha izigulane, igoqela amathuluzi alula afana lama "thermometer" kusiya kwamakhulu anjengama "ventilator". Kubalulekile ukuthi amathuluzi la atholakale njalo anakekelwe ngendlela eqondileyo.

Imitshina yokwelapha ingamathulusi asetshenziswa ukuhlola noma ukwelapha izigulane agoqela amathuluzi alula afana lama thermometer kusiya kumathuluzi amakhulu anjengama ventilator. Kubalulekile ukuthi amathuluzi la atholakale njalo anakekelwe ngendlela eqondileyo.

Imitshinia yokwelapha ingamathulizi asentshenziswa ukuhlola noma ukwelapha izigulani kugoqela amathuluzi alula afana nama thimomitha kusiya kwamakhulu anjengama vethilatha kubalulekile ukuthi amathuluzi la atholakale lula njalo anakekelwe ngendlela efaneleyo

Imitshina yokwelapha ingamathuluzi asetshenziswa ukuhlola noma ukulapha izigulane. Agoqela amathuluzi akula afana lama thermometer kusiya kwamakhulu afana lemota zokuthwala izigulane nxa zingezwa kuhle.

Imitshina yokwelapha ngamathuluzi asetshenziswa ukuhlola noma ukwelapha izigulani agoqela amathuluzi alula afana labo thermometer kusiya kwamakhulu anjengama ventilator .Kubalulekile ukuthi amathuluzi la atholakale njalo anakekelwe ngendlela eqondileyo

Odokotela kanye labomongikazi basebenzisa izinto zokwelapha ezitshiyetshiyeneyo ukuze bahlole imikhuhlane njalo basize abantu abagulayo ngendlela eqondileyo.

Izibhedlela kufanele zibe lemitshina kanye lezinto zokwelapha ezeneleyo, ezenelisa ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola usizo ngeskhathi esfaneleyo nxa bengezwa kuhle.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kulemitshina, kumbe izinto zokwelapha ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukuhlola izigulane kanye lokuvivinya imikhuhlane leyo abayabe beyigula.

Ezibhedlela kulezinto zokwelapha ezisetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukusiza abantu abagulayo. Kuqakathekile ukuthi izinto zokwelapha zihlale zikhona ukuze nxa abantu begula benelise ukuthola usizo ngeskhathi esfaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kulemitshina eyokuhlola imikhuhlane Kanye lezinto zokwelapha ezifaneleyo ezokusetshenziswa ngomongikazi kanye labo dokotela ukuze basize izigulane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezibhedlela kube lezinto zokwelapha ezeneleyo ukuze abantu nxa bengezwa kuhle bonke benelise ukuthola usizo ngeskhathi.

Izibhedlela kuqakathekile ukuba lezinto zokwelapha ikakhulu imbeda lokunye okunjalo okusiza izigulane ukuba ziphatheke kahle nxa zingezwa kuhle ezibhedlela

Imithi yesimanje igoqela ukusetshenziswa kwescience locwalingo ukuze kutholakale ukuthi yini engalungile nge ngesigulane njalo ingalungiseka njani. Odokotela basebenzisa izivivinyo ukuze bathole ukuthi yini ebangela ukuthi umuntu agule.

Imithi yesimanje yiyo esetshenziswa ezibhedlela ezinengi ensukwini zanamuhla. Igoqela ukusetshenziswa kwesayensi locwaningo ukuze kutholakale ukuthi isigulane sibulawa yini njalo singelapheka njani.

Imithi yesimanje itsho ukusetshenziswa kwe science lo cwamingo ukuze kutholakale ukuthi yini engalungile ngesigulane lokuthi ingalungiseka njani

Imithi yesimanje iqakathekile kakhulu kwezempilakahle ngoba ilusizo ekwelapheni imikhuhlane eminengi etshiye tshiyeneyo.

Imithi yesimanje ifana leqhawe elisiza amazwe amanengi kakhuku emhlabeni jikelele ngoba yelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo.

Izibhedlela kanye lezikhungo zezempilo yengqondo zibona ngokucubungula ukwelatshwa kanye lokusekelwa kwezifo ezifana lokudangala ukhathazeka kanye lesifo sengqondo.

Abasebenzi kwezokunakekela kwempilo bango chwephetshe abaqeqetshiweyo abaletha usizo kwezempilakahle. Bahlanganisa odokotela, omongikazi ,osokhemisi labanye abathwala bantu nxa bengezwa kuhle.

Abasebenzi bezokunakekelwa kwempilo baqakathekile kakhulu kwezempilakahle. Bangocwepheshe abaqeqetshiweyo abaletha usizo olukhulu kakhulu kwezokwelapha bagoqela o nurse, odokotela osokhemisi labanye abatshiyeneyo.

Abasebenzi bezokunakekelwa kwempilo bango chwephetshe abaqeqetshiweyo abaletha usizo kwezokwelapha .Bahlanganisa odokotela, omongikazi ,osokhemisi labanye abanengi .

Abasebenzi baqakethekile kakhulu emankampanini ngoba yibo abenza isiqiniseko sokuthi kube lengqubekela phambili kuqakathekile ukuthi amankampani aphathe kuhle izisebenzi ukuze kube lempumela emihle

Imithi kanye lamaphilisi okwelapha izigulane kutholakala ezindaweni ezifana lamakhemisi. Kuqakathekile ukuthi endaweni zonke jikelele amakhemisi atholakale lula njalo imithi abayithengisayo ithengwe.

Amakhemisi aqakathekile kakhulu kwezempilakahle ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi kanye lamaphilisi okusiza abantu abagulayo nxa sebebonwe ngodokotela.

Umuntu ogulayo angabonwa ngudokotela uyabhalelwa imithi kumbe amaphilisi afunakalayo ukuze athole ukusila kulomkhuhlane awugulayo. Leyomithi lamaphilisi kutholakala ezindaweni ezibizwa ngokuthi ngamakhemisi.

Imikhankaso yezempilo yomphakathi yimizamo ehleliweyo yokufundisa abantu ngempilakahle kanye lokuguqula indlela yokuziphatha ukuze kuvikelwe imikhuhlane njalo kugqugquzelwe ukuphila kuhle.

Imikhankaso yezempilo yomphakathi yimizamo ehleliweyo ejonge ukufundisa umphakathi ngokuziphatha kahle kanye lokuguqula indlela yokuziphatha ukuze kuvikelwe imikhuhlane njalo kuququzelwe ukuphila kuhle.

Umikhankaso wezempilakahle upha abantu ulwazi olutshiye tshiyeneyo olunjengokuthi yikuphi ukudla abangakudla ukuze bakhe umzimba njalo bavikeleke emikhuhlaneni eminengi nengi

Imikhankaso yezempilo yomphakathi yimizamo ehleliweyo yokufundisa umpakathi ngempilakahle kanye lokuguqula indlela yokuziphatha ukuze kuvikelwe izifo njalo ku gqugquzele ukuphila kuhle

Imikhankazo yezempilakahle yomphakathi iyenziwa ngoba iqakathekile, ivame ukuncedisa abahlali ukuthi babekwazi abangakwenza ukuze bathuthukise impilakahle yabo

Kuqakathekile ukuthi esigabeni kuhlale kusiba lemikhankaso yezempilo yomphakathi lokho kulusizo ngoba kukhuthaza izakhamizi ukuthi ziqakathekise impilo yazo.

Impilo yokuzala ihlanganisa inhlalakahle yomzimba, ingqondo kanye lohlelo lokuzala .Kugoqela ukuhlela imuli ,ukunakekelwa kwabomama kanye lokuvikela ukuthelelwana kwemikhuhlane yemacansini.

Impilo yokuzala igoqela inhlalakahle yomzimba , ingqondo Kanye lohlelo lokuzala ihlanganisa ukuhlela imuli, ukunakekelwa kwabomama Kanye lokuzivikela emikhuhlaneni ethelelwana emacansini.

Kuqakathekile ukuthi imithi yokwelapha kwezemidlalo itholakale lula, njalo ibekhona ngasosonki'sikhathi nxa idingeka, lokhu kuyasiza abadlali ukuthi bathole usizo nxa bengabebevelelwe yikugula kumbe ukulimala ngesikhathi abemidlalo.

Nxa kuthe kwaba lomdlalo mhlawumbe owebhola, kuqakathekile ukuthi ezinkundleni zemidlalo kube labomongikazi abalemithi yokwelapha abadlali ukuze nxa kukhona othe wangezwa kuhle enelise ukuthola usizo ngalesoskthathi.

Itelehealth igoqela ukulethwa kwezempilakahle kusetshenziswa amathuluzi edijithali afana lamavidiyo kumbe ukubonisana ngomakhalekhukhwini. Lokhu kusiza izigulane ukuthi zixhumane labodokotela ngaphandle kokuvakatshela emtholampilo mathupha.

I telehealth igoqeka ukulethwa kwezempilakahle kusetshenziswa amathuluzi edigital afana lama video kumbe ukubonisana nge foni. Lokhu kusiza izigulane ukuthi zibone odokotela ngaphandle kokuvakatshela emtholampilo mathupha.

Itelehealth ivumela izigulane ukuba zibonisane labodokotela ngaphandle kokuvakatshela emtholampilo mathupha lokhu kwenzeka ngoba kuyabe kusetshenziswa amathuluzu edigital afana lamavideo kumbe ukubonisana ngefoni.

Itele health igoqela ukulethwa kwempilakahle kusetshenziswa am athuluzi edigital afana lama video kanye lokubonisana ngo makhalekhukhwini, lokhu kusiza izigulane ukuba zixhumane labo dokotela zingakavakatsheli emtholampilo mathupha.

Ukuze odokotela belaphe kuhle abantu kufanele babe lemitshina ehlukahlukeneyo ebancedisayo ikakhulukazi nxa behlinza umuntu.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kusekele kakhulu elwazini lomdako wethu imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngokhokho bethu ivamise ukufikeleleka kakhulu ezindaweni zazemakhaya.

Imithi yesintu isekelwe elwazini lwezomdabuko yethu imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngabokhokho bethu ivame ukufinyeleleka lula ikakhulu ezindaweni zasemakhaya.

Imvelo iqakathekile kakhulu nxa sikhuluma ngemithi yesintu. Abadala babesebenzisa ezemvelo ukuze bathole ukwelatshwa nxa begula imikhuhlane etshiye tshiyeneyo

imithi yesintu iqakatekile kakhuluebantwini abansundu ilusizo kakhuluekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo lanxa sokulezibhedlela abantu abansundu basayisebenzisa ngoba iyelapha imikhuhlae eminengi kakhulu

Imithi yesintu igxile kakhulu ekusebenziseni ezemvelo ukwenza imithi yokwelapha kusetshenziswa izihlahla noma impande ukuze kwenziwe leyomithi. Ivamise ukufinyeleleka kakhulu ezindaweni zasemakhaya.

Imithi yesintu isebenzisa izihlahla loba impande ukuze kwenziwe imithi yokwelapha izigulane. Ulwazi lwaleyo mithi lusekelwe elwazini lwemdabuko yethu imikhuba kanye lenkolo zabo khokho bethu.

Imithi yesintu igxile kakhulu ekusebenziseni ezemvelo ezifana ezifana lezihlahla kumbe impande ukuze kwenziwe imithi yokwelapha abantu. Isekelwe elwazini lomdabu wethu, imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngokhokho bethu.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ngoba umuntu nxa ethe wangezwa kuhle engelayo mali yokuthi aye esibhedlela uyenelisa ukusebenzisa imithi efana labo garlic ukuze asile emkhuhlaneni oyabe ewugula

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kusekelwe elwazini lomdabuko wethu, imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngokhokho bethu. Ivame ukufinyelelwa kakhulu endaweni zasemakhaya kodwa siyayibona njalo isihlanganiswa lemithi yesimanje ukuthi kusizwe izigulane.

Imithi yesintu isekele ekusebenziseni ulwazi lomdabu wethu, imikhuba, kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngo Khokho bethu, ivamise ukufinyeleka kakhulu ezindaweni zasemakhaya.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kusekele elwazini lomdabu wethu, imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngokhokho bethu. Ivame ukufinyeleleka kalula kakhulu endaweni zasemakhaya.

Imikhuba yokusebenzisa imithi yesintu ibe iqakathekile kakhulu endulo kungakabi lezibhedlela. Isasetshenziswa kakhulu lesikhathini samanje ngoba iyasiza ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiya tshiyeneyo.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kugxile ekusebenziseni ulwazi lomdabuko wethu, imikhuba kanye lenkolo ezazisetshenziswa ngokhokho bethu, ivame ukufinyeleleka kakhulu ezindaweni zasemakhaya.